Ame aɖe do asiwui eye wòdo awu dodo blu eye wòɖɔ kuku eye wòlé ekpe ɖe asi. Nɔvia hã do awu blu ma tututu eye eya hã ɖɔ kuku aŋtiɖiɖitɔ eye wòlé ati ɖe asi. Eye kpewo sɔgbɔ ɖe xɔ la me.

Atikutsetse vovovowo woɖo ɖe ekplɔ la dzi eye ɖewo nye tomatos eye ɖewo nye mango, ɖewo nye atɔtɔ eye ɖewo nye aŋuti, nyɔnu eve tsitre atikutsetseawo dome eye kpanya kotoku hã le ɖusi kpa dzi.

Ɖevi ŋe adre aɖewo le xɔ sia me eye ɖewo bɔbɔnɔ anyi ɖe kletifɔ la dzi. Ame siwo nɔ anyi ɖe kletifɔ la dzi la wode wɔme ade eye adrelia bɔbɔnɔ kletifɔ la te. Xɔ la me menya kpɔ o ele eme le nyaga eye kotokuwo le wo gbɔ, ɖɔba alo tsinoguwo alo tsinoŋewo katã wo hã le wo gbɔ.

Nyɔnuvi wɔ ɖa kɔkɔ la da asi ɖe kɔmpita si dzi wotsɔa nu ƒoa nui la dzi le akplɔ la dzi eye huhɔe tukpa hã le akplɔ la dzi le eƒe ɖusi me tutu la, ŋuwo nɔ dzedzem ahuhɔe fesre la me.

Ameha aɖewo le fli me eye wome etɔ̃ wonye nyɔnu eye ɖeka nye ŋutsu eye ame eve bɔbɔ nɔ kplɔ̃ la ŋuti esi me agbalẽ keklẽ aɖe le akplɔ̃ la dzi na wo. Nyɔnuawo lé viwo ɖe asi.

Ame ʋɛ aɖe si wo dome ɖeviwo le eye ametsitsi ʋɛ aɖe wohã le wo dome to fli kotoo eye ɖewo hã ble ta kple ketevɔ viwo eye ɖewo do sikɛti si wowɔ kple kete viwo eye le woƒe afɔwo ŋuti la woɖo laŋu ɖe wo afɔ.

dzokaɖi helawo le xɔla táme eye ɖewo bɔbɔ nɔ eka la tsɔm eye ɖewo nɔ megbe kpɔm ɖewo nɔ anyi hele dɔ wɔm eye ɖewo nɔ zɔzɔm be yewoade asi asiíme na yewonɔewo eye ɖewo hã nɔ ekala dzidzem henɔ ŋku lem ɖe kala ƒe wɔwɔ ŋtsi

Ŋu gbemumadede la le mɔ la dzi eye le lɔrimɔla dzi eye ametsitsi eve kple ɖevi etɔ̃ wole mɔ la me eye motofɔtsi eve hã le mɔ la ƒe go kemɛ zɔm eye motofɔtsi eve bubu gale agbadɔ la te hã zɔm eye mo, eye ŋu amadede ʋi hã le agbadɔ la te.

Nutsuvi etɔ̃ kple wo nɔvi ɖeka nyɔnu wyi ɖe tsikuƒe le tɔŋu aɖe me. Wotsɔ woƒe nugowo ɖe asi hebɔbɔ nɔ tsi la kum. Wonɔ alɔgbɔnui hã kom hafi nɔ tsi la kum.

Ɖevi ene eve siwo ƒe aɖu fu ʋe ɖe numen a wo la wokli ɖe asi eye ɖeka ble ta ɖeka hã kɔ nu yibɔ tso ta eye ɖeka tsɔo asi enu eye ɖeka le gabgbe ɖe asi eye nukui aɖe e gagbea me na wo. Gli aɖe le wo megbe.

Ame ŋee aɖewo le ŋuŋum tso woƒe nɔƒewo yina ɖe teƒe nunu eye woƒe woƒe agbawo ɖe asi. Eɖewo do awu sike be vuvɔ mate ŋu awɔ wo o eye eɖewo do awu kpokploewo ko eye wo le ɖoɖo nyui aɖe me wokplɔ wo nɔewo ɖo ko wo le mɔ zɔm.

Ŋutsu eve si do awu ƒe amadede le blɔ la, wotsitre ɖe nugo si ƒe amadede le dzɛ̃ la me. Wolé ka eve ɖe asi eye woɖɔ nu ɖe ta hele asi trɔm ɖe ekawo eŋuti. Le wo gbɔ la, ka si wotsɔ hea dzo kple dzohenu wole wo gbɔ.

Ame hawo le tsitre hele fafam eye amekukuɖaka le wo gbɔ. Ame ŋɛ atɔ̃ aɖewo nɔ anyi ɖe zikpui dzi eye ŋutsu le wo gbɔ le wo dometɔ ɖeka gbɔ helee, amle nu esi amekukuɖaka le wo gbɔ.

Ameha gbogbo aɖewo bla ta dzɛ̃ kple awu yibɔ eye ɖewo hã ɖo kuku dzɛ̃ kple kuku yibɔ eye wotsɔ nu tsotsowo vovovowo ɖe asi hele lee.. asiwo dom ɖe dziƒo ke nu ɖe te eye ɖewo ɖɔ gaŋkui yibɔ.

Ŋutsu aɖe si do afiwu madede ɖe dziƒo eye wodó atawui dzĩ ɖe anyigba hele exa ɖe asi nɔ nukplɔm esime esime kpovitɔwo vayina le eŋuti tom ke le gaʋɔa godó la ame bubu si dó awu dzĩ kple anyigba la hã nɔ megbe kpɔm

Ame ŋee etɔ̃ aɖewo le seƒoƒowo ɖe asi. Ɖeka nye ŋutsu eye eve nye nyɔnu. Ɖe nyɔnu ɖeka do afɔkpa agbledefɔkpa eye nyɔnu eve do awu amadede gbemutɔ eye nyɔnu ɖeka do atawui eye wo katã wo le seƒoƒoawo ɖe asi. Le seƒoƒowo gbɔ la wotu exɔ na seƒoƒoawo aɖo wotɔ kpɔ ƒoxlawo.

Nyɔnu ŋɛɛ aɖewo wo dehã hele asi lele me hele ƒoƒu ɖe akplɔ woda ɖe woƒe ŋkume, hele dzidzɔ kpɔm ɖe akplɔ la ŋu, eye le akplɔ la dzi la, nɔnɔmetata aɖe le akplɔ la dzi

Dzidzɔ le tutum, aƒewo le kaka mɔ eŋu ŋee aɖewo le mɔ dzi, ame ŋee aɖewo le mɔ dzi. Ŋuwo le yiyim, dzotsiŋuwo hã le eme eye dzidzɔ gale tutum le aƒe aɖe me. Aƒewo kaka, eŋuwo kaka, dzidzɔ la mekpa o egale tutum le aƒe ŋee aɖewo me. Etsiwo hã xaxa ɖe mɔ la dzi.

Ŋu eve wodo go eye ŋu ɖeka le sue ɖe, eya ƒe amadede hã le dzɛ̃ ɖe kpeɖe ŋu si ke wòdo go la, ele ʋɛ̃ ɖe ke le gododo me la, eŋu gãtɔ ya gba gudugudu eye eƒe megbe trɔ ɖe mɔ ƒe nuwo dzi. Ame ŋe aɖewo tɔ nɔ ekpɔm le adzɔge ŋii.

Dɔwɔlawo te awu amado amadede dzi eye woɖɔ kuku ʋi wo le gakpo aɖe ɖe asi eye wo le eye wo nɔvi ya le sue aɖe ɖe asi hedo awu hedo afɔkpa yibɔ eye eƒe asiwuiwo wo dometɔ ɖeka le ʋi eye ɖewo ƒe asiwuia wo dometɔ ɖeka le dze.

Dɔwɔlawo ɖɔ kuku ʋi eye dɔwɔla ɖeka ɖo awu dzɛ̃ eye mamleawo do awu gbemutɔwo eye xɔ gã yibɔ ɖe le wo megbe eye dɔwɔla ɖeka le yame kpɔm.

Ameve nɔ sɔ dzí esime ameɖeka dó awuyi héle esɔ la ɖe asi eyɛ nyɔnuvi ɖeka aɖe si dó awu amadede blu la le asikam sɔla ŋuti esime sɔla kple edzinɔlawo kple zɔzɔlawo katã le zɔzɔm

Ɖevi atɔ aɖe ku ɖe ame tsitsi si ɖo ŋkume ɖo bɔlɔ wu esi me ame tsitsi la nɔ wo kpɔm eye ɖevi ɖeka si do atakpui la te eƒe asiwo ƒoƒu.

ame eve wóɖɔ kuku yiwo eye wodó awu legbe tso dzi va anyi eye ɖewo bɔbɔ demo eto eye ɖewo bɔbɔ ɖe anyigbã eye ɖeka le tsitsre he de emo to eye gakpo kple ka legbe aɖewo le wógbɔ

Ŋutsu aɖe tsitre eye wòbla ekɔme kple tae eye wòde asi megbe, edo dzi kple anyigba wu eye ɖe nɔ atigo me eye wòdo asi ɖe dzi. Le emegbe la, aflaga si nye USA tɔ la hã le glia ŋuti eye ame bubu hã tsitre ɖe eya ma gbɔ.

Dzata etɔ̃ ku ɖe gbenyi ƒe dzime eye ɖeka ku ɖe eƒe dzowo ŋu. dzata ɖeka le adzɔge na wo eye gbenyi mamlɛawo hã le adzɔge na wo esime teƒe si wole la yɔ kple gbe ƒuƒu kple gbe mumuwo.

Ameha aɖe siwo ƒe xexlẽme de enyi la wolé nu ɖe asi. Ɖewo ɖɔ kuku keklẽwo eye ɖeka ɖɔ kuku ʋi aɖewo eye ɖeka do atawui yibɔ eye ɖewo hã do awu yibɔ.

Koklozi, bladzotɔtɔe, mɔlu kple ayiɖaɖa, tadi, amagbeɖuɖu, sabala, macaroni. Wo katã wole agba me eye wole akplɔ la dzi hena ne ɖuɖu. Wofɔ wo katã wote ƒoƒu ɖe agbame.

Ame ŋee aɖe atɔ̃ aɖewo bɔbɔ nɔ seƒoƒowo gbɔ, eye ɖewo do asiwui gbemu eye ɖewo hã do asiwui gbemu kple ʋɛ̃ tsakatsaka, eɖewo nɔ mo ŋɔnɔe kom esime wolé seƒoƒoawo ɖe asi alebe seƒoƒoa, ame ɖe hã do asiwui gbemu kple ʋɛ̃ ƒe akpa ɖe le rŋu eye wònɔ seƒoƒoa ƒe ɖe tsɔm ne nɔvia.

Ame aɖewo le ŋu me le gbe aɖe me eye atiglinyi siwo kɔkɔ wu ŋula hã le gbe la me. Atiglinyi siawo dometɔ ɖeka tɔ ɖe ŋu la megeb eye ɖeka tɔ ɖe ŋu la ŋgɔ.

Ŋutsu eve kple nyɔnu ɖeka wolé ati yi titi etɔ̃wo ɖe asi hele asi trɔm le eya ŋuti esime ŋutsu ɖeka nɔ te ɖe wo adzɔge nɔ wo kpɔm, esime woƒe ami… alɔ kpa dzi la woda nugui enewo ɖe alɔ dzi.